Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane behanjiswe ezikolweni zama nursery ukwenzela ukuthi bebe besiyadlala ngapho belungiselela ukuthi beyefunda Kuma primary

Kuqakathekile ukuba abantwana besikolo abasebancane babelendawo lapho abadlalela khona ukwenzela ukuthi kuqine ingqondo lomzimba ngesikhathi esisodwa.

Abantwana ukuba beziphathe kahle bezigcine kahle njalo bebe lomthetho kuqakatheke kakhulu ukuthi befundiswe besesebancane ngoba isigogo sigoqwa sisemanzi.

Kuqakathekile ukuba umntwana edlule egwalweni leprimary school. Lokhu kuyamnceda umntwana wakhona ukwezela ukuthi abelomthetho, abelenhlonipho, abelendlela yokuziphatha ma esebantwini abadala.

Ezikolo ze Primary kuqakatheke kakhulu ukuthi umntwana edlule khona ngoba bayafundiswa indima abazikhulumayo lolimi oluqondileyo besebenzisa amatshoko lama bhodi.

Imfundiso yase Primary iqakatheke kakhulu ngoba leyo yiyo elondoloza abantwana endleleni eqondileyo njalo yiyo indawo lapho abazuza khona imthetho lokulaywa.

Ezikolo zeprimari kuqakathekile ukuba amabhuku abantwana ehlale phakathi esikolo ukwenzela ukuba abantwana bengawalahli Amabhuku wonalawa awemfundiso.

Kulemfundo ezihlukahlukaneyo kumasecondary lasema tertiary ngoba kuyaziwa ukuthi abantu abanengi abatholi amathuba okusebenza ngemfundo kuphela lemisebenzi yezandla iyatholisa abantu amathuba.

ezikolo zase secondary lase tertiary kuyafundiswa izinto ezihlukeneyo kuyabe kulabanye abayabe befundiswa indima zokupheka ukuba nxa kuyikuthi bazakhetha ukupheka sebekhulile beyenze kanjalo

Kuqakathekile ukuba emfundweni zase "Secondary" lalaba abafundela ukusebenza bebelalo ulwazi lokusebenzisa izinto abayabe bengahlangana lazo sebekhulile.

Ukwenzela ukuthi abantwana belethe umahluko esigabeni, kumele bephiwe indawo yokufundela ehlumbulukileyo lokhu kuyabanceda labo ukuthi bebe ngabantu abahlambulukileyo.

Njalo kuqakathekile kakhulu ukuba emfundisweni ye sekhondari abantwana befakwe imithetho njalo befundiswe ukuhlonipha ukwenzela ukuba nxa sebesebenza beyazi ukulandela imithetho.

KuSekhondari lama"Tertiary" kuqakathekile ukuba kube lemitshina eyabe idingakala ukwenzela ukuba abantwana befunde imisebenzi yezandla lemisebenzi yamabhuku ngesikhathi esisodwa.

Izikhathi zamanje azifani lezikhathi zakudala ma kuyikuthi uyabe ungazwisisanga ezinye izinto emakilasini uyatshekha ebulenjini. Ebulembu lobu butshengisela yonke into ongayidinga ekuncediseni entweni zesikolo kumapholojethi layo yonkinto.

Abantwana besekhondari labemfundo yezinga eliphezulu bafundiswa izinto ezinengi lokhu kubalungisela empilweni engaphambili abanye bahle benze imisebenzi yezandla besebancane.

Ezikolo zema secondary kuqakathekile ukuba UHulumende ebancedise ngokubafakela izindawo ezokunatha amanzi lezokuz'hlambulula izandla ukwenzela ukuba kungabi lengcekeza

Izikolo ezinengi sezenelisile ukuthi zitholele abantwana bonke abafundayo imitshina ukwenzela ukuthi beyenze ama projects abo, njengoba abantwana ababhalayo beyenza ama project esikolo .

Ezikolo ezinengi zase masecondary kuqakathekile ukuba ababalisi befundise abantwana ukuqoqeka ukwenzela ukuthi nxa bemela iskolo sabo ngaphandle bebe ngabantu ababukeka behlanzekile.

Isikolo singasifanisa njengekhaya lesibili lomntwana ngoba utshona isikhathi esinengi esesikolo, esikolo bafundisa into ezinengi singasabali lento zamabhuku bafunda lokuzilungiselela empilweni emaphambilini.

Emfundweni yaseSecondary abanye abantwana bayabe bengabusiswanga entweni zamabhuku, bebusiswe emdlalweni yokuvoxavoxa imzimba. Kuqakathekile ukuthi zibekhona indima ezinjalo.

Kuqakathekile ukuba abantwana abafunda Kuma secondali bebizelwe abantu bezempilakahle loba abomthetho ukuba bebaxwayise ngempilo ya ngaphandle.

Imfundo yase secondary iqakatheke kakhulu emntwaneni. Ngoba inika umntwana ithuba lokuthi aziyakhe njengomuntu .Akhethe indlela afuna ukuhamba ngayo .

kuqakathekile ukuba egwalweni lwesecondary abantwana befundiswe imthetho ukuzigcina lokuzikhandla ukwenzela ukuba sebesiya empilweni bebelendlela yokuzivikela

Kuyenziwa izinto ezinengi efundweni yaseyunivesithi. Abanye abayenza imfundo yaseyunivesithi bayafundiswa okuyenza ama 'projects' angabayenz'ilmali ukunzela ukuthi bekwanise ukuziyekuziyeseka.

Imfundo ye vasithi iqakatheke kakhulu, ngitsho lasesigabeni sezemithi, ngoba abanengi bayayeyisa bacine bengasatholi imsebenzi eyabe idingakala ukuthi bebe layo.

Kuqakatheke kakhulu ukuba amaUniversity ebe yindawo ehlanzekileyo njalo kumele kube lomuntu oyabe ehlola abantu abangenayo ukuze kungangeni izinto ezingekho emthethweni.

Kuqakatheke kakhulu ukuba abantu befunde beze bedlulele kumauniversity. Lokhu kuyabayenza ukuba bethole amathuba angcono emsebenzini sebekhulile

E University sikhathi esinengi abasoze bekunike yonke into oyidingayo. Bazabe bekufundisa ukuba ube lolwazi lokuzidingela yonke into oyifunayo.

Khona e university kuqakathekile ukuthi umuntu ebekwazi ukuthi ufunani ukwenzela ukuthi nxa engaphiwanga yonke into edingekayo ebelolwazi lokuzidingela

Kuqakathekile ukuthi umuntu oyabe efunda e-university, abele laptop. Lokhu kuyabancedusa, ngoba mfundo yakhathesi isifundwa kakhulu, kubomakhalekhukhwini. Lasebulenjini.

Abantu abanengi abakwazi ukuqakatheka kwemfundo yasevasithi imfundo le iqakathekile kakhulu ngoba iyakunika amathuba aphezulu kwalowo oyabe wfunde waphelela eHigh School.

Kuqakathekile ukuba umuntu ma esiyafunda eyunivesithi ehambe elalo ulwazi lokugcina indawo ihlambulukile ngoba amayunivesithi abanengi ayabe eqeqetsha abantu ukuba belungise impilo engaphambilini.

Esikhathini esinengi nxa kuyikuthi uyabe usenza imfundo yakho kubanga leyunivesithi kuqakathekile ukuthi uyenelise ukuzidingele izinto eziyabe zifunakala esikolo.

Ama university amanengi ayakhalwe duze lezindlu ukwenzela ukuthi abantu bethole indawo yokuhlalela khona nxa sebeyenza imfundo yabo ye university

Kuqakathekile ukuba abantu abafunda koma university babe lolwazi lwamakhefu ngoba kwezinye isikhathi kuyabe kulikhefu eliqakatheke kakhuu endaweni ezinengi

Imfundo yase yunivesithi iqakatheke kakhulu ngoba iyakunika amathuba .Angeke etholwe ngabantu abangafundanga bayafika phambili. Njalo iyakunika ithuba lokuthi ukhwanise ukusebenza ngitsho laphandle kwelizwe.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ma lifunda kuma university libe ngabantu abahlanzekileyo lokhu kuyanceda ukuthi njalo nxa selisempilweni libe ngabantu abakwaziyo ukuthi benzeni ngesikhathi siphi.

Imfundo yaseyunivesithi eqakatheke kakhulu ngoba ivulela abantu amathuba amanengi empilweni angeke etholwe yilaba abaphelela endleleni ngokufunda

Kumayunivesithi kufundiswa into ezinengi bayafundiswa njalo ukuqakatheka kwamakhefu. Abantu abafunda emayunivesithi akufani labantu abafunda ezikolo eziphansi.

Ama university amanengi ayabe elendawo lapho okuhlala khona abantwana besikolo ukwenzela ukuthi abantwana laba besebenzise isikhathi sabo esinengi ukuba belungise izinto zabo zesikolo

Kumayunivesithi amanengi abantwana besikolo bayabe bephiwe zonke izinto ukuthi babebezenzela. Lokhu kuyabancedisa ukuthi babe ngabantu abalengqondo ezikhaliphileyo.

Egwalweni lwe university abantu abanengi sebefunda ngemitshina kuyafakwa i screen bebukele khona imfundo yabo sekuphucukile.